Rehefa manamboatra trano dia tsy hoe trano hipetrahana fotsiny na koa hoe hatorizana fa tokony hoe hatao trano mahafinaritra ny maso, mampisarika ny olona, tonga dia miavaka be ; fa tsy hoe miavaka loatra koa.

Efa misy izao ny toeram-pivarotana mivarotra an'ireny haingotrano ireny. Ny an'ny zareo moa izany dia efa afaka manampy anao misafidy hoe inona no mety tsara ho an'ny efitranonao.

Io zavamaniry io dia mampieritreritra anahy fa tena ilaintsika mihitsy miaro ny tontolo iainana satria raha tsy misy an'io dia tsy misy koa isika dia tsy misy izany ny fiainana ka ilaintsika ny manaja ny tontolo iainana.

Ny voninkazo dia mety manatsara ny tokotanin'ny tokantrano anankiray satria manome loko ary ilay izy tonga dia hahafahantsika mamantatra hoe ilay olona ity dia tia mikarakara zavatra ary mahay mikarakara an'izay zavatra ananany.

Marina hoe fa tsara foana ny mihinana zavatra rehefa mamy, na koa hoe rehefa mihinana karazan-tsakafo dia ampiana siramamy kely. Fa anefa ny siramamy dia mankarary rehefa hoanina be loatra.

Ity fitaovana ity dia hampiasaina mba hanapotipotika ny hena na koa hoe ny legioma. Ilay izy izany dia mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra ary ahodina fotsiny ilay bokotra kely maintimainty io dia mandeha ilay izy.

Efa be dia be izao ny Malagasy mahay karazana zavakanto ; tahaka ny hoe manao sary na koa fanamboarana firavaka amin'izay zavatra rehetra mety hita na aiza na aiza ary zavatra natioraly.

Ny mahagaga dia hoe be dia be izany no olona manohitra izany kolikoly izany kanefa dia miha-mitombo miha-mitombo ary ny olona manao kolikoly. Tsy hoe ny mpitondra firenena ihany fa n'aiza n'aiza.

Izao kiraro izao moa izany tonga dia hita be fa vita sinoa, satria ambanimbany ihany ilay kalitaon'ilay lamba ; ilay zaitra moa izany metimety ihany fa ilay kalitao mihitsy no hamantarantsika hoe vita sinoa.

Ho an'izay olona te hianatra any Ankatso any dia mila fantatra aloha ny hoe tena ngeza be ilay oniversite sady indraindray ilay izy mety mikorontana.

Raha tiana haranin-tsaina ny ankizy dia aleo zareo ampiana ary atosika mba hamaky an'ireny boky ireny, ny boky feno fahalalana ary hananatra an-dry zareo zavatra tsara ary izy.

Mankaleo ny mahita ireny karazana ara-malagasy ireny satria indraindray sady somary hitantsika foana ihany hoe tsy maintsy ahitantsika baobab na omby na koa hoe olona mitaingina ilay sarety.

Itony zavatra be dia be ireto dia antsoina hoe manjamaso satria ireny dia ampiasaina mba hanamanjana tena, hanafenana an'ireny karazana mono na zavatra tsy tiana havoaka ireny koa.

Rehefa mamaky boky aho dia zavatra tena tsy tiako ny manoratra ao anatin'ilay boky satria manimba an'ilay paoziny izany ary manaratsy azy.

Ny vokatra faraka izay tsara ohatra te-hikarakara ny vatana ny hoditra ny vatana aho fa tsy ny tarehy dia aleo mividy an'iren'ny vokatra afrikanina ireny satria ireny dia mampamandimandina tsara mihitsy.

Ankehitriny ny olona rehefa manamboatra trano dia tiany kokoa ilay rafitra somary maoderina manaraka ny lamaody misy any ivelany any.

ny tena mahafinaritra raha ohatra hoe mandeha any amiin'reny toeram-pisakafoanana malaza ireny ary somary lafolafo dia tsara foana ny divay sy ny karazana fisotro atolotra an'izareo

Ho an'ny vazaha dia vitany ny hoe : minana an'io dia io no atao sakafo maraina. Zaho zao tamin'iny nahita fomba anankiray ahandrahona an'io ; maka akondro, maka atody dia alaina io dia potipotehina eo dia rehefa avy eo endasina kely fotsiny dia vita.

Ity izany dia vokatra natoraly, vita malagasy mba hanampy ny fikarakarana ny taovolontsika, indrindra ireny olona manana karazana volo mihorongorona sy ngita ireny.

Tena misy ny karazana trondro ampiasaina endasina ohatra hoe : ilay izy tonga dia maka menaka fotsiny ianao dia avelanao eo mendimendy eo ; tonga dia efa vita ny laoka, efa tsara, efa matsiro, efa afaka atao tsakotsako.

Tena misy ny karazana hazo tsy misy ravina, tsy misy voninkazo fa tonga dia hoe maniry tsotr' izao ao dia miha lehibe fotsiny ilay izy ary mitombo ny hazony.

Ny "canelle" dia manampy antsika mba hahitana tory. Ohatra hoe rehefa tsy mahita tory iny isika amin'ny alina dia manao dite kely, maka rano mafana dia apetraka ao fotsiny ilay vovony na ilay hazo kely.

Ny zavatra tena nanamarika ny Madagasikara dia ny fahaleovan-tena satria io ady lehibe io ; io zavatra nangatahantsika io no zavatra tena mampifaly antsika indrindra satria mahaleo-tena izany isika.

Ity dia bokin-jazakely, nosoratana tamin'ny teny frantsay, ahitantsika vehivavy anankiray miloko maramara, vehivavy anankiray koa miloko fotsifotsy ary zareo dia mijery gidro.

Ny karazana asa malagasy dia tsy maintsy ahitantsika baobaba na maki. Fa nefa ny olana amin'ireny dia tsy mifanaraka amin'ny trano rehetra rehetra ireny, ka lasa ohatra hoe vidiana dia ampirimina fotsiny.

Tena tsara tarehy ilay lanitra, satria ahitana zavatra mahafinaritra tahak'izao, misy loko maromaro tahaka ny manga, ny hodiboasary, ny mainty.

Marina hoe fa mora amboarina ny mofo akondro ; fa nefa ilay izy dia mila fahaiza-manao koa satria indraindray manko ilay izy dia ratsy loatra ilay akondro.

Raha te hivoatra amin'ny fiainana dia mila mianatra fa nefa koa mila mahay mifanerasera amin'ny olona mamisafidy hoe iza no tokon'ny arahako dia iza ny tsy tokon'ny arahako

Ito boky ito dia boky Amerikanina, mitantara ny fahasarotan'ny fiainana ho an'ny olona manana hoditra miloko mainty ary ny adin'i zareo mba hitovy zo amin'ireny olona manana loko fotsifotsy ireny.

Ny kavina dia anisan'ny firavaka anankiray mety manamanja olona satria raha hainy tsara ny misafidy ny loko, ny habeny sy ny paoziny dia lasa tsara be ny mahita ny tarehany.

Ny zavatra tena tiako hohanina, isaky ny mankany amin'ny faritra ireny aho, dia ny trondro, na koa ny foza orana, na ny karazana bibin-dranomasina mety hatsiro, ary afaka hohanina.

Tokony ampiantsika ireny olona mahay zavakanto ireny, ampiantsika mba ho fantatr' olona be dia be mba hahavita hamorona zavatra hafa foana.

Maneho ny fihetsem-po kokoa ary ny zavatra tsapan'ilay olona alaina sary ny sary miloko mainty sy fotsy fotsiny.

Marina hoe fa rehefa ankizy dia tia mamorona zavatra ary tia manao sary satria iny fanaovana sary iny sanan dia ohatry ny hoe fomba hanehoan'izy ireo ny heviny.

Raha te hanosika ny ankizy hianatra, ary hianatra mafy, dia mila ampiana kely zareo. Ohatra hoe : "Manome loka kely hoan'izay tena mahay".

Eto Madagasikara dia ny mpanasa lamba no manasa lamba na koa hoe ny mpiasa an-trano na ny renim-pianakaviana dia rehefa manasa an'ireny dia ny zavatra ampiasain'izy ireo dia koveta.

Ny trano hazo dia anisan'ny hoe tena trano Malagasy satria taloha manko tsy fombatsika ny manao trano amin'ny alalan'ny tanimanga fa hazo no tapahina ka anamboarantsika an'izao.

Ireny karazana kitapo boribory vita amin'ny alalan'ny rafia ireny dia nalaza be tamin'ny talohaloha kely teo, fa amin'izao ilay izy dia tsy dia malaza intsony.

MAhafinaritra ny mahita an'izao toerana izao satria mahita tonga dia mahita zavamaniry be dia be ianao, zava-maitso, hitanao fa madio ary tsy dia misy olona.

Ireo karazana antsy ireo, dia ampiasaina amin'ny fanapahana vilona na koa hoe : fanapahana hazohazo maniry eny amin'ny zaridaina na eny amin'ny tokontany.

Ity angady be ity dia afaka ampiasaina amin'ny toerana n'aiza n'aiza, tahaka izany ny zaridaina na koa ny tetikasa anamboarana trano. Be lapelina be tokoa izy ity.

Araka ny fahitantsika azy izao dia misy lamasinina anankiray mandalo eo kanefa koa misy fiaramanidina anankiray koa vonona anelatra ka mety ifandona zareo raha ohatra hoe tsy mitandrina tsara.

Ny sakamalao dia anisany zavatra tokony hoanina satria ny sakamalao manampy antsika mba hahia sady manampy antsika koa mba manala mony na koa manadio tarehy, manadio ny vatana.

Hita amin'ny alalan'io sary io fa tena tsotra ny trano malagasy, satria ny an'izy ireo manko ny trano dia atao mba hakana aina ary hatoriana amin'ny alina.

Ny olana amin'ny randrana mandady dia hoe tsy afaka ovaina tahaka izay tianao amin'ny andro tianao ny paozin'ny volonao. Kanefa tsara ihany ny mahita an'ireny e !

Mahafinaritra zao ny milomano ao anatin'izao rano madio izao. Tena maniry hatramin'ny zava-maniry ary satria madio ary tsy misy olona mandoto.

Tena ngeza ito fahitalavitra ito ary hita fa tena tsara be mihitsy ny loko hita avy amin'io. Mety somary lafolafo io noho ny abehany ary ny kalitaony.

Tsy vitsy angambany ny Malagasy mampiasa an'itony zavatra manampy amin'ny fikojakojana ny zaridaina itony satria lafo vidy io dia aleony zareo mampiasa an'ireny vita tanana ireny, izany hoe ireny vita malagasy aty tany malagasy.

Ny olona any ambanivohitra any tsy manana jiro tahaka ny aty izany hoe jiron'ny jirama, na koa hoe mety tsy manana fiarakodia ka izany no mahatonga ny rivotra any madio be foana.

Tena malaza be ny vokatr'ity orinasa ity satria raha ohatra ny resaka menakany izao dia be dia be ny olona miteny hoe tsara mihitsy ny mampiasa anazy, tena tsy mandiso fanantenana hoy ry zareo, dia tahaka izany koa ny zavatra ampiasaina ho an'ny fiaingona volo e!

Anisany fianaran-dehibe ambony an'ny fanjakana ny Ankatso, be dia be ny olona efa nianatra tao ka tafita ankehitriny, sady ao no ahitana mpampianatra mahay.

Ho ahy manokana dia ilay sakafo amidy tsy tokony apetraka ao amban'ilay fandraofam-pako satria ilay izy dia manaratsiny an'ilay paozin'ilay izy. Izany hoe mbola ambany noho ilay fandraofam-pako ve ?

Ankehitriny dia be dia be ny lehilahy tia mirandrana satria manatsara ny tarehan'izy ireo, mampiavaka azy ireo ary koa mety meva amin'izy ireo.

Efa misy izao ny boky mandika ny teny frantsay amin'ny teny malagasy na koa hoe mandika ny teny malagasy amin'ny teny frantsay ahitantsika karazana teny tsy dia fampiasa koa.

Hita fa misy ramatoa anankiray manao lamba lava misy sarisary. Miloko fotsifotsy izy io raha tahaka ny hitantsika ary manao kapakapa.

Vao mahita itony zavatra fotsifotsy kely itony aho dia mahatsiaro ny fahazazako satria tamin'ny mbola kely, be dia be ny ankizilahikely tia manapoapoaka an'ireny tahaka ny afomanga ireny izany ny feony, tonga dia Paff ! tonga dia mipoaka.

Ny vokatra fikarakarana VICHY dia anisan'ny tsara indrindra. Vita avy any ivelany io fa manatsara sy mampa-mandimandina, ary manala ny loto eo amin'ny tarehy.

Itony karazana vokatra itony dia hampiasaina ho an'ny zazakely mba hikarakaràna ny vatandry zareo, tahaka ny hoe ny tarehy, ny hoditra, ny volo.

Ankehitriny ny mpivarotra raha ohatra hoe te hivarotra bebe kokoa ary te hampitombo ny masonkarenany dia tsy maintsy mivarotra karazan-javatra tahaka ny hoe karazana tsakotsako na karazana vatomamy.

Ity boky amin'ny teny frantsay ity, dia boky natokana ho an'ny ankizikely, mba amantaran'izy ireo ny dikan'ny teny dia mba ampisain'izy ireo koa.

Ny TIM dia ny antoko politika an'i Ravalomanana ; ilay mpitondra antsika tamin'ny taloha ; ilay izy moa izany dia tsy dia maro ihany ny olona manana fahefana ao anatin'io antoko politika io.

Ity boky ity dia boky nosoratana tamin'ny teny frantsay, karazana « romain ». Ilay izy izany dia miresaka olona anakiroa mifankatia, kanefa dia misy zavatra manakana azy ireo mba tsy hiaraka.

Indraindray tokoa dia ilaina ilay mivoakavoaka mba hihinan-tsakafo any ivelany any e ! Satria manandrana fomba fisakafoanana vaovao, na manandrana ny zavatra hain'ny olona sy ny zavatra malaza.

Ny mahafinaritra amin'ireny zava-maniry ireny dia Ilay izy tsy mila amboarina fa efa tsara. Tsy dia mila karakaraina loatra koa fa anefa miankina amin'ilay zava-maniry izy iny.

Anisan'ny fomba hamantarana hoe : tsara kalitao ilay vokatra ampiasaina ao amin'ny tombontsika dia jerena tsara aloha ny ilay fasiana azy, tsara kalitao ve na tsia dia ilay soratra koa.

Ireny lamaody ireny tsy hoe izay malaza na zavatra vaovao na zavatra miavaka no arahina satria indraindray ireny mety ratsy na mety tsy meva aminao, tsy mahatsara anao e !

Mampahatsiaro ahy ny tamin'ny fahazazako, satria rehefa mandeha mankany amin'ny faritra izahay dia mahita an'ireny vehivavy ireny mandeha an-tongotra satria avy naka rano, na koa hoe avy nividy sakafo, na avy nivarotra.

Itony karazana vokatra itony, indrindra ny vokarin'io orinasa malagasy io dia anisany farak'izay tsara raha ohatra hoe resaka ny fikolokoloana ny volo sy ny fikarakarana an'azy, na koa hoe potika ny volonao dia tianao ho sitrana.

Ny sokoto dia voalohany aloha, fikambanana masina, izany hoe ao amin'ny fiangonana izany no misy an'ireny eto Madagasikara. Fa misy koa ny vehivavy, dia misy ny lehilahy. Dia ireto izao dia ankizy kely.

Misy mahafinaritra kely ny biby namboarin'Andriamanitra tahak'izany hoe ny vorona, zareo izany dia manana karazana loko tahaka ny hoe mavokely sy fotsifotsy miaraka.

Ny olan'olona rehefa manana volo somary ngita na koa hoe miorongorona be loatra, dia mora maina ka izany no mahatonga ny hoe rehefa manana volo tahakan'ireny dia tsy maintsy mividy an'ireny menaka natoraly ireny satria ireny ihany no tsara ho an'ny fikarakarana an'izany karazam-bolo izany.

Ireny boky nosoratana mba ho vakian'ny ankizy ireny dia natao mba hampianatra an'izy ireo zavatra na koa hoe mba hampihomehy an'izy ireo indrindray.

Tsara kely ilay randran'io zatovolahy io satria meva amin'ny tarehiny , ary hita mihitsy fa tsara karakara ilay volony.

Itony karazana kapa vita tanana itony dia tsara be, miavaka, fa mety potika tokoa. Nefa raha ohatra hoe entina mandehandeha amin'ny fotoana vitsivitsy dia mety aharitra.

Rehefa manamboatra trano, dia tsara kokoa raha ohatra hoe manamboatra làlana ihany koa, satria indraindray ilay tompon-trano mety manana fiara, ka hanamora ny fodiany.

Ny vary mena dia tsara raha ohatra hoe hohanin'ny olona diabetika satria ny olona manana diabeta dia tsy dia mazaka zavatra mamy dia izany mahatonga ny hoe tsara ho an'ny zareo ny mihinana vary mena.

Tsara kely ny paozin'ilay famantaran'andro fa ny mety hatahorantsika dia hoe ratsy ny kalitaon'ilay vy nampiasaina azy ary ilay loko koa sao dia mety tsy mitana.

Misy ny olona kamo handany vola amin'izany manofa toerana izany rehefa tonga ny lanonana ka aleon'i zareo eo an-tokotaniny sady raha ohatra efa lehibe ilay izy dia efa mety ihany.

Raha miresaka momba ny fivarotana an'ireny firavaka ireny, dia be dia be mihitsy ny somary ambanimbany ny kalitaon'ilay izy, izany hoe mety mora miofaka.

Eto Madagasikara ny lalana tokony ampiana toerana ipetrahan'ny tomobila fa tsy eny amin'ny arabe eny na eo amin'ny fandehanan'ny olona tongotra dia izany koa ny lalana natokana ho any rano.

Tena vaomaika isika mahay lehibe vaomaika miakatra ny vidim-piainana, tahaka izany izao ny fitaovam-pianarana lasa mialafomialafo foana ilay izy isan-taona

Ny saka dia misy ny saka afaka hompiana na koa hoe afaka hajanona ao an-trano fa misy ny saka tena tsy azo ary tsy mahavita miaina ao anaty trano izany satria mila toerana malalaka izy.

Io tendrombohitra be io dia tahaka ny hitantsika izao. Misy vato ary vato fotsy no tena misy ao, misy bozabozaka koa maniry eo amin'ilay vato.

Tamin'izaho niantsena tao amin'io trano fivarotana be io, izany hoe omaly, dia hitako fa tena lafo daholo ny ankamaroan'ny zavatra rehetrarehetra ao. Tena tsy dia maro ny olona mahavita mividy an'ireny intsony amin'izao.

Mahafinaritra ny mahita an'ireny hazo maniry eo amin'ny tokotanin'olona ireny satria zareo izany manana toerana afaka ahazoana malokaloka ary manana rivotra madio.

Ny omby malagasy dia ngezangeza kokoa ny habeany tandrony, ary izy dia tsy hoe ilay hitantsika any an-dafy ireny fa miavaka be mihitsy ohatra ilay aty Afrika ihany.

Ny zavatra tena tiako rehefa mandeha mivoaka misakafo aho, dia ny manandrana sakafo vaovao, tsiron-tsakafo, na koa fomba fandrahoana, ary mahita toerana vaovao. Kanefa koa, tiako koa ilay izy raha hoe tsy dia lafo.

Ny jiro dia ampiasaina mba tsy hoe hazava ny trano fa afaka ampiasaina koa mba hanatsara ny efitra anankiray satria ilay izy dia tahaka ny haingo.

Rehefa ohatra hoe tia hividy kitapo kely na pôketra dia ny tsara dia mijerijery ny kalitaoany tsara aloha. Satria indray indray manko ilay izy dia ratsy dia noho izy ratsy kalitao iny no tsy mampivoaka an'ilay pôketra.

Ny zavatra tena mahasosotra mitranga eto Madagasikara dia hoe be dia be, izany ny fitaovana elektroaniaka ,ka zavatra tsy ilay tena izy mintsy no amidy fa zavatra hafa. Zavatra ratsy kalitao.

Ny anisan'ny zavatra tena malaza atỳ Afrika ity; dia ny fanaovana akanjo misy loko marevaka ary somary misy sary.

Efa maro dia maro ny vehivavy tia mampiasa ireny vokatra fikarakarana tarehy ireny, ny vokatra avy any ivelany moa izany. Satria hitany mihitsy fa tena tsara be ny vokany ary tena manova fiainan'olona maro be.

Ny antoko pôlitika misy eto Madagasikara dia misy fomba hamantarana an'azy, satria samy manana ny lokony zareo hitondrana ny pôlitikany.

Ny tena mampalahelo a ! Dia tsy dia maro ny olona manaja ny tontolo iainana ka manao maloto eny an-dalana eny ; dia efa avy eo nefa a ! Ireny loto ireny mety hankarary ny olona ary mandoto ny tontolo iainana.

Ho an' ny fanaovan-tsakafo dia efa misy izao karazana voninkazo na koa hoe karazana zava-maniry afaka ampiasaina mba hanamanimanitra an' ireny sakafo andrahontsika ireny.

Tena mahafinaritra kely mihitsy izany toerana kely izany, satria misy latabatra kely mahafatifaty kely eo alohany eo, dia ilay seza mivalapatra tsara ka afaka hipetrapetrahana na koa hoe hatorizana kely.

Ireny voatabia ireny dia anisany legioma na hoe voankazo mora maniry indrindra ; satria ireny voany ireny rehefa apetraka ao anaty tany fotsiny ireny dia maniry ho azy raha ohatra hoe ampy rano.

Misy ny voakazo sasany dia afaka endasina tsara, ny zavatra ilaina amin'izany dia siramamy, tantely ary voasary makirana kely fa indrindra koa afaka ohatra hoe ampiana zavatra hafa.

Tena tsy dia fahita izao toerana izao, tany midadasika feno bozaka maitso maniry ; satria efa hosen'ny olona daholo.

Anisany loko tsy mifanaraka mihitsiny ny loko manga tonga dia atao miaraka amin'ny loko tany izany hoe maramara ; satria hafahafa be ny fanarahan'ireny loko ireny ilay iray ohatran'ny hoe tsotsotra dia ilay iray tonga dia hoe mipoaka be loatra dia lasa ratsy.

Ny tena tsara ry ankizivavy dia manao akanjo tsara ireny tsara lamba. Tsy ilay hita eny Behoririka ireny fa vao hita ilay izy tonga dia hita hoe ho ay tena tsara be izy izany !

Misy ny lolo manelatra amin'ny alina : izany hoe amin'ny alina izany zareo vao mba mivoaka, mivoaka misakafo ny maraina zareo dia matory ireny moa izany dia tena tia zavatra mazava na koa hoe tia jiro.

ohatra ny bangabanga be izany ito efitrano ito satria zavatra hitantsika fotsiny dia fandriana dia ondana dia karazana ara kely fotsiny, latabatra dia fasiana lamba angamba io anankiray io tena tsotra loatra ka

Misy zavatra tsy azoko mihitsy rehefa any amin'ny faritra any. Misy olona manana dobo kely ao amin'ny tanànany, ilomanosany, dia nefa efa misy ranomasina manodidina azy. Sa hoe anaovana fetifety rehefa amin'ny alina ?

Eto Madagasikara, ohatra ny tsy dia maro intsony ireny ranomasina madio ireny, satria lotointsika foana ireny. Angamba any amin'ny fariparitra atsimo any no mba misy an'ireny ranomasina madio, sady manga, ohatra ny hoe fitaratra ireny.

Ity boky ity dia efa hitantsika ny sarimihetsikany. Mahafinaritra be, mahafatifaty ary feno zavatra mahagaga. Ny tena mampalahelo amin'ilay tantarany dia hoe marary ny reniny zareo roa vavy.

Mahita an'izao zavatra be dia be izao, mampatsiaro ahy ny tamin'ny bola kely; ny alohan'ny mianatra dia vidian'i dada sy neny daholo izay fitaovana rehetra rehetra ilaiko ho an'ny fianarana.

Ankehitriny dia vitsy tena vitsy ny olona mba tia manaraka vaovao, fa maninona ary ? Nefa zavatra tena tsy azo lavintsika anie io e ! Ary indraindray io zavatra mety mahafinaritra koa.

Ity izany misy baoritra kely feno penina miloko mainty ary miloko manga. Ireo izany dia fitaovana ilaina foana na mianatra, na tsy mianatra, na ho an'ny mpiasa, na ho an'ny tsy mpiasa.

Ity toeram-pivarotana ity dia tahaka ny hitantsika izao dia mivarotra fitaovana elektrônika. Tahaka ny hoe : ny finday, na koa ny solosaina, sy entana isan-karazany.

Be dia be izao ny tanora, indrindra ny tovolahy liana amin'ny fanamboarana aotomobilina satria efa tamin'ny mbola kely zareo no tia ny resaresaka fiarakodia.

Ny zavatra haiko momba an'ireny "gidro" ireny aloha, dia ny reni-gidro dia tena tia be ny zanany, ary ny zanany koa dia tsy mahafoy ny reniny. Na maty ary amizareo dia tsy maintsy mitomany, ary mijanona miaraka amin'ilay faty foana mandritra ilay fotoana hahavitany hoe handao azy.

Noho ny hoe somary mikorontana ny filaminana eto Madagaskara, dia ilaintsika foana ny mahita ny zava-mitranga raha ohatra hoe misy olona mamaky izao na misy olona tonga dia hitantsika amin'ny alalan'itony fitaovana itony.

Ny resaka mekanika sy elektronika izany dia tsy hoe ny lehilahy fotsiny no afaka miasa ary mikorakora ny mombamomba an'izany fa ny vehivavy koa dia afaka miditra ao tsara.

Noho ny fahasarotan'ny fiainana dia lasa miasa be ny olona tahaka ny hoe mivarotra an'izay kely afaka amidy. Tahaka ny itantsika izao, itony kojakoja kely itony.

Tahaka ny hitatsika amin'izao, ny zava-maniry dia maniry ho azy raha ohatra hoe avelantsika maniry, tsy tapahintsika, tsy asiantsika karazana akoran-tsimika ilay tany dia maniry ho azy foana.

Tena mihavaka be mihitsy ity karazana randrana mandady ity satria ohatra ny manana ny maha izy azy mihavaka amin'ny randrana fahitantsika andavanandro.

Efa misy izao ny karazana fitaovana manamora ny fanaovan-tsakafo tahaka an'izao. Ity izao dia raha ohatra hoe apetrakao ilay karaoty, dia efa potipotika tsara.

Ny fanaovana ireny sary sokitra ireny dia mila manana izany aingam-panahy izany mba hahafahan'ilay mpanakanto manamboatra zavatra tsara, miavaka ; kanefa moa izany eto Madagasikara dia somary mitovitovy foana ny zava-bita.

Ny tena tsara amin'itony anana itony, dia hoe ilay izy sasana fotsiny dia rehefa avy eo endasina miaraka amin'ny menaka sy sira dia efa afaka atao laoka.

Ity vokatra avy any ivelany ity dia hampiasaina hanasàna ny tarehy, izany hoe raha ohatra hoe : misy olana ny tarehinao na koa hoe : ianao karazana tarehy misimisy menaka dia ny tsara dia manasa amin' io.

Tsy tokony hahitantsika vorona kely ka mijanona irery ao anaty toerana anankiray, raha tsy hoe ao anatin'ilay tranokeliny satria ny renim-borona moa izany dia tsy avelany amin' izao foana ny zanany, raha tsy hoe vitany ny manan'elatra.

Rehefa misy fety na lanonana dia miaraka misakafo daholo ny olona rehetrarehetra, na eo ambony tsihy ary tsy maninona. Eo daholo mizara izay vita.

Tsy ohatran'ny tamin'ny taloha intsony ny fitaovam-pianarana satria efa ahitana karazany be dia be tahaka ny hoe zavatra manampy antsika anaovana boribory kely, na koa zavatra manampy antsika anaovana boribory be.

Efa ao anatin'ny koltora afrikana ny manao akanjo somary mavesatra ary somary miloko be loatra satria angamba ny hoe zareo sarikarika.

Izao karazana trano izao dia hita fa tena mihaja ary tsara tarehy satria tsotsotra ilay izy ary na tsy misy loko ary dia tsara tarehy foana ary voasarika mihitsy ary ny masontsika.

Ny ranom6boankazo amin'izao fotoana izao dia maro karazana ary be dia be ny orinasa manamboatra an'ireny tahaka ny hoe ny orinasa malagasy sy ny orinasa any ivelany.

Ho an'ny vehivavy na koa lehilahy tia manao an'ireny lokomaso ireny dia ilaina mihitsy itony zavatra itony satria itony no ampiasaina mba ampiana an'ilay inona moa izany ? Mba hanosorana an'ilay lokomaso.

Ny tenako moa zany dia tia mamaky boky amin'ny tena anglisy, noho ny hoe, za zany tia ahay ny fitenin'i zareo sady mahaliana koa ilay tantara.

Itony karazana vilany itony dia natokana ho an'ny fandrahoana sakafo somary mila fotoana. Ohatra hoe rehefa mahandro lohan'ondry, na koa mahandro tongotr'omby.

Fa misy zavatra tena hafahafa be. Fa nahoana moa izany, misy ny malagasy matahotra an'ireny karazana gidron'i Madagasikara ireny. Dia nefa ny gidron'i Madagasikara, ireny no harenan-tanintsika, ny zavatra mampiavaka antsika. Dia ireny izany tsy tokony hoe vonoina fa tokony arovantsika ary.

Ity toerana ity izao dia mamela ny olona mihaino hira. Karazana hira tamin'ny taloha, amin'ny alalan'ireo fitaovana ireo.

ny legioma na voankazo amidy eny an-tsena ireny dia misy ny vanimpotoanany ohatra hoe amin'izao fotoana izao izao ny malaza dia ny voamadilo ireny dia fihinan'ny vehivavy indrindra satria marikivy

Ny aponga, dia anisan'ny fitendry Malagasy satria rehefa ohatra hoe misy vako-drazana na koa hoe tonga ny famadihana dia tsy maintsy ahitana an'ireny foana.

Ny tongolo gasy dia manampy amin'ny fikolokoloana ny fahasalamana sady mampatsiro ny sakafo ary mampamanitra azy tokoa.

Ny tanàna anankiray rehefa manaraka firafitra izany hoe mitovitovy daholo ny paozin'ny trano dia malalaka tsara ka tsy teritery otran'ny atỳ andrenivohitra atỳ dia tsara tarehy foana.

Rehefa hanomboka ny fety ka fatao mba hikarakara ny tena, ary handeha hoe hividy an'ireny karazana vokatra ireny dia ny tena tsara manantona olona mahay ary manandrana vokatra natioraly.

Efa misy izao ny karazana dité afaka sotroina ary mora amboarina. Tahak' izany ny vita amin'ny alalan'ny ravitsara na koa vita amin'ny alalan'ny voasary.

Rehefa manamboatra trano, zavatra tokony eritreretina voalohany alohany dia hoe: ohatran'ny ahoana ny habeany? Ary aiza ny asiana ilay varavarakely? Amin'izay hidiran'ny masoandro, fa ny hazavana ary rivotra madio.

Ny sakafo avy any ivelany no tena malaza, satria izany no mahatonga ny olona mampiasa an'ireny sarety kely ireny dia ireny no atosika dia atao mitetitety ny tanàna, dia mivarotra sakafo eny zareo.

Ny vavahady dia afaka atao karazana haingo tanana ihany ; raha ohatra hoe hainao ny hoe tokony hatao ohatra ny ahoana ny paoziny amin'izay mety tsara miaraka aminy ilay trano sy ilay voninkazo misy ao amin'ilay toerana.

Ny zavatra tsy maintsy hita any amin'ireny mpivarotra ara malagasy ireny ny hosodoko satria ireny no anisan'ny zavatra sy fomba hanehoan'zareo ny Madagasikara ny fombafomba.

Ny ahy manokana dia zavatra tsy tiako rehefa manao sakafo dia ilay manomana sakafo izany hoe mikarakara ny laoka na koa hoe mamaofy, dia ny zavatra tsy tiako aorinan' izany koa ny fanadiovana an'ilay lakozia.

Raha ohatra hoe te hihinana ireny karazana mofomamy mikarepoka kely ireny dia aleo ihany manamboatra ao an-trano satria isika no misafidy ny habeany ary isika koa no misafidy hoe atao ohatra ny ahoana.

Misy tanàna sasany tsy manana ny rano'ny JIRAMA dia izao dia tsy maintsy matsaka na koa hoe manamboatra lava-drano eo akaikin'ilay tanàna.

Rehefa mandeha amin'ny ireny karazana lanonana na koa hoe fety mihaja ireny. Ny tena tsara dia manao akanjo mihaja ny tovolahy tahaka ny hoe manao akanjo miloko tsara ary mihety mihaja.

Raha miresaka momban'ny savony gasy tahaka ny savony avy any amin'ny vahona na koa hoe ranombary dia ohatrany hafahafa ihany hoe mampiasa an'ireny hanasana foana isan'andro ; satria ireny dia hoe mba ohatran'ny karazana fanafody.

Itony rojo itony na koa hoe antsoina hoe firavaka dia tsara farakizay tsara fa ito moa izany dia marihana fa tsy tena vato fa plastika indraindray.

Ny tanora malagasy dia efa misy manao an'ireny karazana horonan-tsary mamoafady ireny satria ngambany hoe eritreretin'izy ireo fa mora ahitana vola.

ireo kojakoja ireo dia vita amin'ny alalan'ny tandrokomby , tahaka izany ireo fihogo ireo, iny izany dia manampy tsara ho an'ny fikolokoloana ny volo

Tena tsotra be ilay trano, tahaka ny hitantsika izao fa loko fotsy no hita eo, tsy misy voninkazo na koa hoe vazy na haingohaingony kely, tena faran'izay tsotra e !.

Ny bisikileta dia fomba fitaterana anankiray, mora ary mampatanjaka satria mampiasa ny vatanao ianao sady tsy mila mividy gazoaly.

Tena mahafinaritra mihitsy ilay firavaka satria ilay rojo mitovy tahaka an'ilay kavina ka lasa mirindra tsara ilay izy fa nefa tsy aso miaraka anaovana ihany ilay izy noho hoe mitovy ka mety mavesatra be loatra ho an'ny maso.

Ny zavatra mitranga rehefa tonga any ambanivohitra dia tonga daholo ny ankizy kely ny tanàna mitsena anao satria tsy fantany hoe iza ianao na koa oe tiany be angamba ianao.

Mivarotra karazana mofomofo ilay toerana fisakafoanana anankiray io. llay izy moa izany dia ahitantsika mofomamy fa nefa koa misy mofo somary misy sira.

Indraindray ny ranomasina manga, dia midika hoe lalina ilay rano. Dia midika izany fa mila mitandrina isika. Na madio aza ilay izy dia lalina.

Ny foto-tsakafon'ny Malagasy dia ny vary. Vary miaraka amin'ny laoka ; ny laoka anefa dia mety miaraka amin'ny hena ; fa anefa koa mety afaka atao tsisy hena fa atao legioma fotsiny.

Vitsivitsy angamba ny trano ahitana an'izany hoe haingo Malagasy izany satria lafolafo ny vidin'ireny ka tsy takatry ny volan'olona rehetra rehetra koa moa. Dia raha ohatra hoe izany be dia be ny olona fantatrareo manana an'izany karazana haingon-trano izany dia be dia be tahaka izao dia manana izy e !

Mahafinaritra ny mahita an'izao trano izao satria tsotra be ilay izy kanefa tsara tarehy ny paoziny sy ilay zavamaniry misy eo aminy. Satria mahita isika fa be dia be ny karazana hazo ary tena malalaka mihitsy ilay tany.

Raha ohatra hoe misy olona te hanoratra boky natokana ho an'ny ankizy kely dia ny zavatra tokony ho hainy aloha dia hoe : tian'ny ankizy ny mahita sary tahaka ny hitantsika izao : sary mampihomehy ary tsotra.

Raha resahina ny mombamomba ny fivavahana, mitovy ihany ilay boky ampiasaina, izany hoe ny baiboly sy ny testameta fa ny fomba hanambarana azy fotsiny no tsy mampitovy azy sy ny fihevitry ny mpamaky.

Ity Fitaovana môderina sy ara teknôlôjika ity ampiasana ao an-dakozia amin'ny alalan'ny herinaratra mba andrahoana sakafo dia tsy mba mila menaka.

Anisany zavatra mahafinaritra ahy rehefa mividy an'ireny fitaovam-pianarana ireny dia hoe mitovitovy daholo ny lokon'ny fitaovana novidiko na koa hoe rehefa tiako fotsiny izany ny paozin'izy ireo tsirairay dia efa mety. Tena tsy manavaka mihitsy aho.

Raha resaka momba ny politika eto Madagasikara dia hitantsika fa tena tsy milamina mihitsy satria tsy maintsy ahitana loza foana eto amin'ny firenena. Ahitana zavatra tsy milamina, zavatra mikorotana.

Feno karazana sakafo, tsakotsako any amin'ny toerana fivarotana ireny sady samy manana ny tsirony sy ny paoziny daholo zareo mba ho an'ny karazana mpividy rehetra rehetra.

Ny antony iray mahatonga ahy hoe mandeha makany amin'ny toerana fisakafoanana iray any ivelany sady hoe somary lafolafo dia, voalohany, ilay paozin-tsakafo : raha ohatra hoe tsara tarehy be ilay sakafo dia mampi-te hihinana dia tsy maintsy andehanako izany.

Lasa malaza be itony karazana boky kely itony, satria itony manko dia ampiasaina mba anoratana. Satria lasa malaza be itony noho ny tambazotra sosialy maromaro, mba amin'izay koa mba tia manoratra ry zareo sy manamboatra zavatra e !

Ny tena mampime ao anatiny ireny boky natokany ho an ankizy kely ireny dia tsy hoe ilay sary fotsiny, na marina hoe mampime ihany ilay sary fa ilay tantarako.

Efa nampiasaiko itony vokatra itony fa otrany tsy dia tsara ihany ny vokany satria vaomaika maina ny voloko ary vakivaky no mibotsina be mihitsy.

Ao anatin'ny fomba afrikanina ny mirandram-bolo. Ny karazana randrana manko dia ohatran'ny hoe fomba hamantarana olona, fomba hamantarana hoe avy aiza.

Ity sary ity dia sary nalaina tany an-tsena satria ahitantsika voatabia farak'izay bitika indrindra ary io misy sakay, ireny sakay fanendy ireny ary ahitana zavamaitso hafa.

Angamba ny antony mahatonga ny Malagasy mankafia ny loko mena dia hoe nosy mena izany satria ny fiantsoana iray an'i Madagasikara dia ataoko hoe nosy mena.

Itony ranomboankazo itony dia tsara misotro azy rehefa ohatra hoe mafana be ny andro mba hangatsiatsika, mba ho velombelona.

Ny fanalan-jaza dia zavatra tokony avelantsika atao eto Madagasikara satria hitantsika ihany fa mahantra ny firenena ka vao maika hitombo ny ankizy kely, zareo anefa tsy eo tsy hiasa akory fa hianatra izany hoe handany vola.

Ity boky ity dia hita amin'ny alalan'ny ilay sary fa bokin'ankizy ary amin'ny alalan'ny ilay lohateny dia hita fa mety tantara mahaliana.

Ny zavatra tokony heritreretin'olona raha ohatra hoe manambotra zaridaina dia voalohany aloha tokony misy hazo amin'izay tonga dia mahazo malomaloka, faharoa raha ohatra tia mipetrapetraka any an-tokotany dia tokony ampiana sezakely.

Ny rindrina moa izany dia afaka asiana aingony, koa ohatra hoe ampiana jiro na ampiana karazana peta-rindrina mahafinaritra ahitana sary mafatifaty.

Ny fahitako an'izao sakafo izao dia tsy dia maha te hihinana, sady tsotra be loatra, satria karoty fotsiny io ary nampiana voatabia sy zavoka ; dia angamba farafaharatsiny nampiana ranom-boasarimakirana kely.

Tena mahafinaritra ireny trano misy eny ambanivohitra eny. Ireny trano ireny mo zany dia tsara tarehy, tsotsotra ; sady tsy dia ngeza no tsy dia kely fa antoniny tsara.

Itony fitaovana vita amin'ny hazo itony, dia ampiasana amin'ny fanaova-tsakafo, (ao andakozia). Tahakan'io, antsikely io ; io sotro vita hazo io, na koa fanisina menaka, (io misy lohany mangamanga io).

Maro dia maro ny olona mankafy an'ireny karazana fiara ireny, indrindra ny fiara vaovao ary ny fiara ntaolontaolo.

Ny tokontany raha ohatra izy tiantsika somary be fotaka na koa hoe be vovoka dia ny mety dia asiana vatovato kely, amin'izay koa ilay izy rehefa avy ny orana dia tsy matahotra ianao hoe haloto ny kiraro.

Marina hoe rehefa mandeha mivoaka misakafo dia ny zavatra eritreretina voalohany aloha dia ilay sakafo, raha ohatra hoe tsara na ratsy fa anefa koa ilay toerana koa dia tokony tahaka izany.

Ny tenako moa izany isaky ny mankany amin'ireny toerana fisakafoanana any ivelany ireny dia hoe zavatra angatahiko dia hoaniko dia zavatra tsy vary lony. Aleoko mihinana karazana sakafo hafa fa tsy vary.

Ny fihinanana voamaina dia tsara ho amin'ny fahasalamana aloha satria ilay izy feno hery, tanjaka sy ny sisa sy ny sisa sady mora koa ny vidiny raha jerena ny eny an-tsena, no matsiro foana ilay izy rehefa mahay mahandro azy tsara.

Be dia be ny olona mitady vola amin'izao fotoana izao. Tahaka ny hitantsika izao dia misy ramatoa mipetraka amin'ny tany mihitsy izy mivarotra an'ilay akondro. misy akondro mbola manta, misy efa masaka ary misy efa malemy farak'izay malemy.

Ekeko hoe fa samy manana ny fiainany io ary samy manana ny volony fa nefa moa izany dia diso hafahafa loatra ary diso ngeza loatra ilay volony.

Efa malaza be amin'izao izao ny kitapo na pôketra vita amin'ny alalan'ny rafia sy ilay paozy somary tsotsotra nefa manara-damaody no tena tian'ny olona.

Any ambanimbanivohatra any indrindra, any atsimotsimo any no ahitan'olona omby be dia be indrindra satria ny olona any aleon' izareo manana omby toy izay manana fiainaky tahaka aty any renivohitra ity.

Ireo zava-maitso maniry ireo dia antsoina hoe ravim-bomanga. Ireo dia afaka atao laoka, ohatra hoe endasina dia atao miaraka amin'ny hena na koa atao ronirony miaraka amin'ny voanjobory.

Tsisy tokantrano Malagasy tsy ahitan-tsika zinga. Ny zinga moa izany dia afaka ampiasaina amin'ny fomba maromaro : rehefa misasa na ko hoe ao an-dakozia.

Misy ny olona tena tia mividy zavatra tsara kalitao, ary tena izy. Ohatra hoe, rehefa mividy firavaka dia ny an'izy ireo tsy maintsy tena volamena na tena volafotsy, satria tsy tian'izy ireo manko ilay mitondra ireny vy miloko ireny.

Tsy tokony mividy ireny lokomaso amidy eny amin'ny sisintsisiny ireny, na koa hoe lokomena na zavatra hafa satria ireny dia tsy tena hoe ilay namboarin'ilay orinasa fa nangalana tahaka fotsiny ka ny akora nampiasaina tao izany dia mety ratsy ho antsika.

ny tena mampalahelo dia be dia be ny vehivavy tsy manendrika an'izany volo mirandrana be izany kanefa misy amin'izao tonga dia meva amin'ny zareo daholo izany izay karazana paozim-bolo rehetra rehetra

Ity vokatra ity moa izany dia anisan'ny vokatra fikarakarana vatana, volo ary hoditra faran'izay mora indrindra hitako hatramin'izao, fa ilay izy moa izany dia tsy hoe tsara be koa.

Raha ohatra hoe te hanipika zavatra mahitsy kokoa dia ny tsara dia mampiasa an'izao karazana fitaovana izao, na koa rehefa manao karazana taranja ao am-pianarana ao.

Lasa mandroso be ankehitriny ny lamaody ka izany mahatonga ny hoe ny "art" malagasy lasa ampiasaina koa hanaovana an'ireny karazana firavaka ireny, satria amin'izay mba mividy an'ireny ny mpankafy.

Angambany tsy misy gasy, rehefa mandeha amin'ireny toeram-pisakafoanana any ivelany ireny dia misafidy ny hoe hihinam-bary. Aleon'izy ireo mihinana karazan-tsakafo.

Raha ohatra hoe te hanaova ny haingotrano dia ny mety tonga dia mividy voninkazo izany hoe tena izy maniry fa tsy mividy an'itony karazana voninkazo vita amin'ny alalan'ny plastika itony.

Io biby kely maitsomaitso io dia antsoina hoe famakiloha, tamin'izaho mbola kely tena noeveriko hoe mahavita mamaky loha mihitsy zareo, lohan'olombelona moa izany fa kay ny vehivavy amin'ny ireny rehefa manao firaisana dia tapahany ny lohany ilay lehilahy.

Itony zavatra miloko mangamanga sy maintso itony dia ampiasaina mba hampirimana ireny karazana taratasy ireny amin'izay tsy miforoporotra, tsy very ary Hay tsara hoe aiza ny asina anazy.

Tena mahay manamboatra zavatra ny Malagasy tahaka izany io sambo io, vita tanan'ny Gasy maromaro mba ahafahan'zareo manjono, tena na ny lokony na ny paoziny tena tsara e!

Ny fahitako an'ny sakafo atolotr'ity toerana fisakafoanana ity dia somary tsotsotra ihany ary karazan-tsakafo gasigasy. Ny vidiny dia antonontonony ihany fa somary lafolafo kely fotsiny.

Misy olona tena tian'ireny trano faran'izay trotra ireny. Indrindra momba ny fanaka tiany ohatra hoe latabatra sy seza dia izay fotsiny eo, fa tsy tiany manisy zavatra tsy hilevana azy.

Ny voatavo dia anisan'ny karazana legioma afaka hanamboarana zavatra be dia be ohatra hoe atao mofo miendy na koa atao mofo mamy na koa hoe atao laoka.

Ny afokasika moa izany dia anisan'ny zavatra afaka hampiasaina rehefa ohatra hoe te handrehitra afo. Ireny dia afaka entina na aiza na aiza ary tsy mandoto ny tontolo iainana.

Efa misy izao ny tantaram-pitiavana somary ratsiratsy ihany, tsy dia tena fitiavana loatra; ilay izy izany dia indrandray miresaka momban'ny firaisana ara-nofon'olona, somary hafahafa.

Ny olona avy any faritra any ! No tena tia mampiasa an'ireny masonjoany ireny. Ho any zareo ilay izy dia manan-tsara tarehy ary mampasalama azy ; kanefa dia manaratsy azy ilay hoe ajanona ela be eo ilay masonjoany.

Raha ohatra hoe manana alika dia ny tsara dia mikarakara tsara an'izy ireo, manaja an'izy ireo ary tsy mikapoka satria ireny dia zava-manan'aina, izany hoe tsapany ny fijaliana ary mety tsapany koa ny fitiavana.

Mampi-te hihinana ny mahita an'izao sarin-tsakafo izao satria hitantsika fa tena matsiro be ilay izy alohany ary tahaka ny hoe mikarepoka io zavatra hitantsika io dia ilay ranom-boankazo koa mampi-te hisotro.

Ny fambolena eny ivelany na ao anatina tokantrano dia efa manampy be amin'ny fitsinjovan'ny tontolo iainana satria efa miripaka tokoa izy io.

Efa tsy dia misy intsony moa izany ny hoe asa natokana ho an'ny vehivavy na koa hoe asa natokana ho an'ny lehilahy. Ho an'izay mazoto fotsiny moa izany dia misy asa foana. Ohatra hoe ny fanamboarana zavatra amin'ny alalan'ny vy.

Tena tsara ny fihinanana izao karazana tsakotsako izao satria matsiro sady mikarepoka. Fa nefa tsy azo hohanina foana satria mety mankarary.

Ho an'ny olona izay somary misimisy kibo, ny tsara aloha dia tsy hoe manao ireny akanjo manara-batana be ireny, fa tonga dia akanjo mahitsy tsara. Amin'izay tsy dia hita ilay haben'ny kibony.

Mampalahelo ny mahita ireny mpisa ireny, tsy maintsy misakafo tahaka izao, hoe any ivelany any no misakafo fa tsy misy toerana hisakafoanan'izy ireo.

Izao karazana fiara fitondrana olona izao dia hita ihany any amin'ny faritra any. Satria mafana manko ny andro dia aleon'izy ireo mba makamaka rivotra koa, rehefa mitaingina an'itony fiara itony.

Ito tanàna kely ito dia tahaka ny fahitantsika izao, dia tanàna ambanivohitra kely, ary eo akaiky tendrombohitra be zareo, misy fiangonana ary trano maromaro eo ambanin'io.

Ny fiaramanidina moa izany tahaka ny fantantsika dia tsy misy intsony ny fiaramanidin'i Madagasikara satria efa potika. Isika moa izany dia tsy maintsy manofa ny fiaramanidin'ny olona any ivelany any.

Ny ovy nendasina moa izany dia anisany karazana sakafo farak'izay malaza sy tian'olona, ilay tena mahafinaritra azy dia mora ny manamboatra azy satria maka ovy, voasana, tetitetehana dia rehefa avy eo endasina ao anaty menaka dia ampiana sira.

Tsy tokony hisy ankizy kely mirenireny mihitsy isa-maraina ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma satria tokony mianatra zareo, tokony any am-pianarana no tokony hisy an'i zareo.

Misy ny olona tena mankafy mamaky boky sy mividy boky. Ny zavatra tena tiany dia ny mampirina azy ohatra. Tiany hoe miaraka daholo ny loko mitovy.

Tsy tokony avelan'ny Fanjakana tahaka izao satria raha ohatra hoe zareo mametaka an'ireny peta-drindrina ireny na aiza na aiza tokony hoe mandoa karazana hetra zareo na mandoa hofan'ilay rindrina.

Ny koba dia anisan'ny sakafo Malagasy farak'izay tiko indrindra satria ilay izy dia many sady mahavoky no misy tsirony.

Ny fandokoana volo tsy manimba ny volo izany, raha ohatra hoe tsara kalitao aloha ilay vokatra nampiasainao handokonao ny volonao ary hainao tsara ny ahoana ny fomba hikarakaranao azy.

Ity zavatra ity dia antsoina hoe "kibotà" ho anay satria ilay izy dia zavatra moderina ihany fa hampiasaina hitondrana zavatra tahaka ny hoe vary na mololo.

Efa ao anatin'ny fombafomba malagasy ny fanamboarana ara amin'ny alalan'ny akora maro isan-karazany tahak'izany ny vato, ny vy, ny hazo, sy ny sisa, sy ny sisa ...

Amin'izao fahitantsika izao dia ity boky ity dia natokona ho an'ny ankizy kely. Nosoratana tamin'ny teny frantsay mba hahafahan'izy ireo mahay miteny sy mamaky amin'ny teny frantsay.

Itony zava-maniry kely itony dia karazana tsilo. Ilay tsilo dia mety hisy voninkazo ary rehefa tapahana ilay izy dia misy rano fotsifotsy mivoaka ao aminy.

Ny fahitana toerana ahitana ala, rano madio sy zava-boahary mahafinaritra dia mampite haka sary aloha ny voalohany ary ny faharoa dia mampite hitsidika tsara.

Io ramatoakely io dia manao ambonin'ankanjo menamena ary manao ambanin'akanjo maintimainty. Ao anatiny koa nefa ahitana pataloha fotsifotsy sy manao kapa fotsy.

Raha resaka ny fikarakaràna ny hoditra indrindra ny eo ambanin'ny maso dia mila mitandrina tokoa isika satria ity vokatra ity tsy dia tsara tokoa.

Noho ny hoe efa feno trano sy olona eto amin'ny renivohitr'Antananarivo dia tsy maintsy atao ambonimbony foana ilay trano fa tsy hoe maka toerana be loatra noho ny falafosan'ny toerana.

Tamin'ny folo sy roarivo tany dia nalaza be mihitsy izao karazana volo izao hoe esorina ny volo eo amin'ny faritra sasany dia avela lava be ny eo akaikiny.

Ny tongon'akoho dia tsara kokoa raha ohatra hoe endasina dia efa avy eo rehefa miendy tsara ilay izy dia atao karazan-tsakotsako rehefa misy fety. Fety kely miaraka amin'ny namana na koa hoe miaraka amin'ny fianakaviana rehetrarehetra.

Mahafinaritra ny mahita an'ireny vehivavy ireny jejo, manao fiakanjo tsotra na koa hoe fiakanjo miavaka izany. Fa raha izany dia aleo aloha mahita hoe inona no tsara kalitao dia inona ihany koa ny tsara ho an'ny bika.

Efa mandroso ny fotoana ary tahaka izany koa ny resaka ara-teknôlôjika. Na ny famafana trano ary dia efa afaka ataon'ireny zavatra elektrônika ireny.

Ity trano ity dia mampatsiaro ahy ny trano dadabe sy bebe satria tamin'izay mbola zaza dia tany foana no nilalao ary tany foana aho no nihinana mangahazo.

Itony zava-maniry kely itony dia afaka oanina tsara. Izany hoe alaina ilay ravina, sasana dia atao lasary. Fa ilay izy fotsiny mila madio.

Ny tena tsara rehefa hoe hanomboka ny fikarakarana tarehy dia mandeha manantona dokotera aloha, hamantarana hoe inona ny olana inona azo ampiasaina dia inona ny tsy azo ampiasaina.

Ny angidina dia tsaroviko fa tamin'izay mbola kely tianay ny misambotran'ireny. Ilay izy moa izany dia samborina fotsiny dia efa avy eo ataonay miady dia rehefa vita ilay ady dia avelanay mandeha.

Maro dia maro ny olona mieritreritra hoe be dia be eto Madagasikara ny olona mpanakarena, manankatao fa nefa dia diso izany satria misy roapolo isanjato ihany ny olona manana fahafahana be eto Madagasikara.

Marina hoe ny menaka dia manampy amin'ny fandrahoana sakafo amin'izay ohatra hoe matsiro kokoa ny laoka. Fa nefa ny menaka dia tsy azo hoanina be loatra satria mety mankarary. Ka rehefa marary isika dia tsapantsika hoe mihalasa ny aina ary lafo be koa ny fanafody.

Efa nandalovako ity toerana ity, io fivarotana io no ijorojoroako hiandrasako ny namako mba ho tonga amin'ilay fotoana nanaovanay.

Amiko manokana dia hitako fa i andriamatoa filoha Andry Rajoelina dia tsy mahay misafidy hoe : inona izany no tokony hatsaraina kokoa eto Madagasikara ? Inona ny zavatra tokony atao mba ahafahan'ity firenena ity mba hanan-karena kokoa ?

Ny lokon'akanjo farak'izay tsy tiako ary halako sady tsy zakan'ny masoko ny lokon'akanjo hodim-boasary, tahaka ny hodim-boasary ireny satria tena indraindray ilay izy diso mazava be loatra dia tena halako. Ratsy tarehy, mampite handoa.

Any ambanimbany vohitra any, ny gaolaka no ampiasaina rehefa ohatra hoe misy fety na famadihana dia iny izany no atao karazana fefy an'ilay fety.

Ny tanàna farak'izay mahafinaritra indrindra hita alony dia ilay tokotanin'olona manana voninkazo ary tena mahafinaritra mintsy ny tokotaniy ; izany hoe tsy misy vovoka, tsy misy fotaka.

Any ambanivohitra any tena be dia be ny tokantrano sy ny olona mbola miompy an'ireny omby ireny mba hampiasain'izy ireo any an-tsaha na koa amidy eny an-tsena ny henany.

Io boky io dia boky nosoratana tamin'ny teny Frantsay, resaka momba ny hoe : ahoana ny fomba ahafahan' ilay lehilahy mba ho tara aminy ilay vehivavy tiany ?

Araka ny hitantsika izao dia ilay rangahy manao lobaka fohy tanana, misy tsipitsipika mangamanga, manao pataloha manga koa izy ary kiraro menamena ; angambany andeha hiasa na hianatra.

Ny zavatra tsy azoko indraindray dia eto amin'ny fiarahamonina tsy maintsy ahitantsika ankizikely mirenireny na mipetrapetraka eny fa nefa ny toerana tokony hisy an'izy ireo dia any am-pianarana.

Ny fiakanjo ny akanjo miaramila dia tsy tokony amidy na koa hoe anaovan'ny olona rehetra rehetra satria ireny no manambara hoe zareo mpiasam-panjakana tonga eto mba anampy antsika hanaja ny toromarika nomen'ny fanjakana.

Ny zavatra tena mahafinaritra ahy rehefa mandehandeha na mandeha miantsena dia mividy an'ireny karazam-boankazo ireny tahaka ny akondro, zavoka, manga na koa ny paiso.

Ity karazana randrana ity no ahitana hoe tena mahay tokoa izany ilay olona nirandrana an'azy satria hita mihitsy fa efa manana ny bikany sy manaraka ny rafitra any.

Miankina amin'ny vanim-pitoana na koe amin'ny volana anankiray ny fivarotana ireny fitaovam-pianarana irey tahaka ny taratasy fotsy na koa ny kahie.

Raha resaka lamaody dia ny tena zavatra tsy ho lany laza mihintsy ny fanaovana ambonin'ny akanjo fotsy fotsy ary kiraro miloko fotsy fotsy koa satria amin'izay mifanaraka tsara ilay loko.

Angambany tsy dia maro eto Madagasikara ny fahitana an'izany lehilahy izany ka mivarotra eny an-tsena, na koa ary hoe ny lehilahy dia mandeha miantsena. Raha mahita angamba isika dia ankizilahy kely foana no mandeha miantsena fa tsy hoe rangahy be, raha tsy hoe indraindray moa.

Ilay rojo moa izany na ilay firavaka dia somary ratsiratsy ihany ny kalitaony satria tonga dia hita be fa zavatra vy io fa tsy volamena dia rehefa avy eo nolokoina fotsiny.

Tamin'izaho mbola kely dia te hianatra manamboatra an'ireny zavatra ireny. Ohatra hoe manamboatra trano kely amin'ny alalan'ny hazo kanefa izaho tsy mahay mitandrina ary tsy dia matanjaka loatra.

Tamin'izaho mbola niasa, ny marina dia ny mpianatra mantsy indraindray misy fotoana kely izy miasa : mankao amin'ireny orinasa be ireny dia miasa kely e. Dia rehefa omen'ilay mpiasa ao an'ireny taratasy be dia be ireny dia tsy maintsy adikako ao anatin'ilay solosaina.

Ny akanjo afrikanina dia somary lavalava manankina ny bika ary misimisy loko ihany. Ilay sary moa izany dia tsy mitovy fa mety miova isaky ny lamba.

Itony karazana trano kely itony dia trano natokana ho an'ireny olona miala voly ireny rehefa mitety tanàna. Dia ilay izy izany dia natokana hatorizana fa tsy hoe hipetrahana.

Raha ohatra hoe misy olona tena tia an'ireny ranom-boankazo ireny dia ilainy mihitsy itony fitaovana itony satria atao ao fotsiny izany ilay voakazo aho ampinasiramamy kely aho dia efa veo atapoanarany dia mandeha

Angambany efa vitsy amin'ny olona amin'izao fotoanantsika miteny izao, hoe manana an'reny fahitana lavitra be vodiny be ireny. Efa aleon'ny olona izany ireny efa tsisy vodiny ireny; izany hoe rehefa mahia e! ilay izy kely balitiny kely mahia kely.

Anisan'ny fomba anankiray mba hahatadiavantsika ireny olona ireny na namana na fianakaviana dia ny sary satria ny sary dia tsy mety maty.

Mbola tsy nampiasaoko aloha itony vokatra itony fa ny fahitako azy dia malaza be aloha olay izy fa tsy mampite-hanandrana satria aloha voalohany ilay izy ohatran'ny be akora simika loatra ny fahitako azy.

Ity fitaovana mandeha aminy alalan'ny jiro ity, dia ampiasaina mba hanapahana volo ; mba amin'izay tsy mandany fotoana sady koa mandeha haingana tsara.

Eto Madagasikara moa izany dia tsisy hoe : toerana tokony hiampitana fa tonga dia rehefa te hiampita dia miampita fotsiny, dia tsisy jiro koa anefa no hamatarana hoe : tokony hiampita na tsy tokony fa rehefa te hiampita dia miampita.

Ny"Maki" dia anisan'ny biby mampiavaka an'i Madagasikara amin'ny firenena rehetra rehetra, satria aty Madagasikara ihany no ahitana an'izao karazana gidro kely izao.

Rehefa ankizy moa izany, dia tsy dia raharahiana loatra ny akanjo anovana. Ny tena tian'dry zareo dia: ilay hoe akanjo somary misimisy loko, na koa hoe mahafatifaty.

Ny hevitro manokana dia hitako fa somary hafahafa loatra ny manao an' ireny karazana rojo ireny ka hita eo ny tsimpelina voalohany nianarako na ko hoe ny anarako.

Tokony hampiantsika ireny ankizy kely ireny satria hono ry zareo dia mangataka eny an-dàlana eny tsy manatrano, tsy mba mandeha any am-pianarana. Tokony hoe avelantsika misy haka zareo.

Rehefa manomboka manana tokantrano kely dia tsara ny manadiodio an'ireny fitaovana avy nampiasaina ireny, tahaka ny rehefa hoe avy mahandro sakafo na avy mihinana sakafo dia mila sasana tsara ny lovia sy ny sotro.

Tsara tarehy ilay firavaka satria niloko tahaka ny hoe : firavaka volamena ilay izy ary ilay rojo kely eo ampovoany io tahaka ny lolokely dia mahafinaritra koa ny mahita azy.

Ny famakiana boky manampy antsika mahay miteny? mahay manoratra ary mahay karazana fiteny e ! Ohatra hoe sinoa na koa hoe frantsay.

Be dia be manko ny olona matahotra bibilava ka izany no mahatonga an'i zareo hoe vao mahita bibilava anankiray dia mitsoaka, na koa hoe mikiakiaka ; fa mety misy ihany ny olona mety hanandrana hamono azy.

Ny zavatra mahafinaritra momba ny sakoa dia hoe afaka ohanina tsotra izao ilay izy. Voasana fotsiny dia ohanina miaraka amin'ny sira na koa alona ao anaty rano marikivy.

Tokony hajaintsika ny tontolo iainana, midika hoe : tsy manary fako na aiza na aiza, tsy manao maloto ary manandrana manadio rehefa misy olon-kafa nandoto.

Tena miavaka tokoa ilay pozim-bolon' ilay tovovavy satria tsy dia fahita loatra. Tsy hay lay izy hoe randrana sa zavatra hafa ?

Na efa taloha ary dia efa hitantsika fa efa mahay manamboatra ny Malagasy. Ny zavatra ilaina fotsiny dia mila hazo sy ny tanimanga dia efa vita na izany ny rindrina, ho an'ny tafo moa izany dia afaka hatao ravina akondro.

Any Korea Atsimo no hitantsika fa tena malaza be aloha ny mpanakanto sy ny mpanao sarimihetsika, zareo moa izany dia anisan'ny farak' izay firenena malaza indrindra ary matanjaka.

Ity boky izy dia boky nosoratana tamin'ny teny frantsay fa manampy antsika hamantatra hoe ahoana izany ny fomba mba tokony fisainan'ny olona raha te ho mpanan-karena be ?

Rehefa tonga moa izany ny fety, dia miara-misakafo daholo ny olona rehetra rehetra. Na zavatra farak'izay kely ary ny eo dia zaraina foana. Dia tsy maintsy ahitana ranomamy kely koa.

Ny tenako moa izany rehefa mianatra dia somary mikorontana foana ny latabatra na hoe eo ambony fandriana moa izany no mianatra lesona satria raha diso milamina be loatra dia ohatry ny hafahafa ho anahy.

Any ambanivohitra any, anisany zavatra tena hita dia ireny trano vita tanimanga ireny, ny tafo bozaka , ny omby, ny tain'omby, dia ny tanimbary na koa hoe ny tanimboly.

Ny vehivavy : manana loko maintimainty na maramara na koa hoe zarazara dia mora manendrika randrana mandady.

Tsy ny tenda irery no mila mihaingo na koa ny sofina, fa ny tanana koa ary. Izany no mahatonga ny hoe misy karazana firavaka natokana ho an'izany mba hanaingoina ny tanantsika.

Rehefa ao am-pianarana moa izany dia tsy maintsy manao karazana seho an-tsehatra kely moa izany ny mpianatra, izany hoe miresaka eo alohan'ny mpianatra rehetrarehetra ary maneho ny heviny.

Hitantsika tahak'izao fa tena be dia be ny voankazo ny legioma ny zavatra azo hoanina amidy eny an-tsena tahaka izany ny zava-maitso na ireny vovovovon-javatra ireny afaka atao ao anaty sakafo.

Alohan'ny mividy akanjo na hoe misafidy ny akanjo anaovana, ny tena tsara dia jerena aloha ohatran' ny paozin' ny vatantsika ary ny lokon-koditra antsika hamatarantsika hoe ho meva sa tsy ho meva ve ilay akanjo anaovana.

Efa maromaro izay ny orin 'asa mamokatra an 'ireny karazana fitaovam-pianarana ireny ,dia zareo zany an dia makatahaka ny ohatra hoe zavatra malaza , na zavatra titin ny ankizy ohatra hoe zavatra beloko na zavatra misy sarina mpanjakavavy kely.

Ho an'ny fikarakarako ny voloko dia tsotra ny zavatra ampiasaiko. izaho izao dia mampiasa karazana menaka sy voankazo zavatra tena tsy misy akora-tsimika.

Mampalahelo mahita an'ireny trano eny Antananarivo eny satria ilay izy moa zany dia indraindray ary dia natao trano vita vy, trano vita amin'ilay vy anamboarana tafontrano ireny.

Ny olan'ireny mpivarotra ireny, mahatonga an'izy ireo hoe tsy dia mahavarotra be loatra, dia hoe izy ireo mivarotra zavatra tsy dia ilain'ny olona na koa hoe tsy dia mahaliana ny olona.

Tena tsara tokoa ny asa tanana malagasy indrindra ny asa tanana vita amin'ny alalan'ny vy. Ito asa tanana ito dia ny baobab satria hita mitsiny fa izany no maha gasy ny gasy.

Ny zavatra tiako hianarana foana isaky ny mandeha any amin'ireny fariparitra ireny dia hoe ny manjono amin'ny ireny sambokely ireny satria mahafatifaty kely ny fahitako an'ireny dia mampite hanandrana.

Ity orinasa malagasy ity dia anisan'ny hoe farak'izay malaza ary matanjaka eto Madagasikara satria be dia be ny karazan-tsakafo, tsakotsako amboariny.

Raha tiana ho lava ny volo dia ny menaka ampiasaina ny menaka vita amin'ny alalan'ny tongolo ; vita amin'ny alalan'ireny zavatra manimanitra ireny, tsy aiko intsony ny anarany moa izany fa ilay izy dia voninkazo manitra dia izay.

Ny famakiana boky amin'ny teny malagasy dia ilaitsika gasy tokoa satria ahafahatsika mahay ary mahalala kokoa ny fitenitsika.

Trotrak'ila ilay trano fa anefa tsara kely ihany satria tahaka ny hitantsika izao dia misy zava-maitso ao anatiny. Misy latabatra, misy seza ary ilay seza lehibe afaka atoritoriana kely.

Anisan'ny fombafomba any ambanivohitra taloha, na koa any amin'ny faran'izay ambany indrindra any dia rehefa manamboatra trano ny tokantrano anankiray dia tonga daholo ny mpiara-monina rehetra rehetra ao amin'ilay tanàna hanampy azy.

Rehefa noana isika dia aleo mihinana zavatra "natioraly" tahaka ny voankazo ohatra fa tsy mihinana ireny karazana tsakitsaky feno siramamy ireny.

Itony sary itony dia sary efa ntaolontaolo satria tahaka ny fahitantsika an'izao dia ilay volo efa lamaody tamin'ny taloha, tahaka izany koa la fiakanjo sy kalitaon'ilay sary.

Ny sary sikotra vita amin'ny alalan'ny hazo dia anisan'ny zavatra farak'izay kanto ary tsara tarehy indrindra. Indrindra rehefa mahay manao ireny sary sikotra ireny.

Ny akondro dia afaka anaovana karazan-tsakafo be dia be tahaka ny hoe tapatapahana dia rehefa avy eo endasina na koa anaovana mofomamy na hohanina tsotra izao ; mety foana na koa mety atao hohanina miaraka amin'ny voankazo hafa.

Ito toerana fisakafoanana ito dia malaza be satria ny mampalaza an'azy dia ny fanaovana sakafo, Italiana no ampiasainy, ohatra hoe manao karazany paty na zavatra ohatrohatr'izany. Sakafo Italiana no varotan-izy ireo ao.

Anisan'ny karazan-tsakafo farak'izay malaza ary mora atao ny ovy endasina. Ilay izy izany dia mila voasana fotsiny ilay ovy, dia rehefa avy eo tetitetehana, dia izay vao endasina ao anaty menaka.

I Marc Ravalomanana dia anisany mpitondran'ity firenena ity mitondra an'i Madagasikara. Ny fahitako azy aloha dia antonontonony ihany ny fahaizany mitondra fa nefa dia nandiso ihany izy.

Ny hoso-doko raha miavaka ilay izy dia mety hoe hanjifa aho indray andro any, satria misy ny olona tena mahay manao zavatra ary tena mahay manisy ireny zavatra farak'izay kely ireny manatsara azy.

Itony karazana trondro kely itony dia trondro tsara raha ohatra hoe endasina fotsiny satria mikarepodrepoka tsara ny odiny sady ao anatiny malemy tsara. Afaka ampina "sôsy" koa io nefa.

mahafinaritra be mahita izao karazana haingon-trano izao satria ilay jiro dia efa manana ny haingony manokana amin'ny alalan'ny fahazavany manko dia misy karazana teboteboka kely hita manodidina azy

Ny fahitan'izao sakafo izao dia mampa-noana mihintsy satria misy mofo misy dite, misy vary miharaka amin'ny kotoza, ary ny fahitako izao dia mahavoky tsara.

Ny hoe miakanjo tsara dia tsy hoe manao fiakajo mana poitrapoitra vatana fa hoe manao akanjo manatsara ny bikanao, manantsara ny vatanao.

Amin'izao fahita antsika izao dia be dia be ny olona mankafia mamaky boky, mankafia mividy anireny boky ireny; ary tena tiany mihitsy ny mampirina azy.

Be dia be ny vehivavy tia jejojejo; tia manao manjamanja, ka izany mahatonga ny sasany hoe mirandram-bolo satria ilay izy dia karazana lamaody sady karazana fanamorana ny fiainana.

Maro be izao ny olona mankafy ary tia biby ka izany mahatonga an'ny zareo hoe maka alika mba ho karakaraina sady homena fitiavana.

Ny zavatra hitako dia io hazo io misy raviraviny sy voninkazo angambany. Ireny karazana hazo ireny toa ohatrany tsy mba maniry aty ampovoan-tany fa any amin'ny faritra ihany satria mila masoandro mipoaka tsara e !

Ity karazana boky ity dia maneho fa tena mafy ny atao hoe Reny izany, be dia be ny zavatra tokony hatao ny andraikitra kanefa dia mahavita zavatra be dia be zareo.

Ny trano fitaratra, izany hoe varavarana vita fitaratra, no mety atahorantsika indrindra ; satria mety ho vakin'olona ireny rehefa ohatra hoe andeha hamaky trano zareo.